Kyimuuli kye i'langi iwaanga ni iranji iye kye bubunzali, inzuki yimile agaati eh kimuuli iki.

Umuseza asudile ibuumba ku mugongo ilimo. malesi ali kufutilila bilime byewe.